Issi arssa na'iya karetta maayuwa maayada yettaa yexxa yexxada duraydda ogiyara baydda de'awusu.

Issi yelaga na'ay tohuwan caammaa attidi bolaaliyaa gixxidi, qassi kushiyan aybbakko oyqqidi eqqi uttiis.

Wolyitta sodo yunburshshiyaa ispportte cittay kuwaasiyaa kaa'iddi de'ossona.

Issi wodalla na'ay maatta miizziyo ba kushiyaan oyqqi uttashin miizzeyo uluwaan masunttay de'ees.

Aduussa aawaay bootta maayuwaa maayidi giya garssaraa erissuwaa odidi bi odiiddi biiddi diyage beettiidi de'ees.

Daro yettanchchati bantta yetta puulayasanassi go''etiyoo miishshatuppe issuwaa gidida kambbay, karabe de'iyaageeta gidishin issi karabiya issoy baqqidi des.

Oofa allaanaa erettida kaalettiyaa aawata zo'o makiinay caanidi ogiyaara pude simmidi biiddi de'ees.

Cima aayyiya ba karen uttada so miishshata haattan meeccaydda de"awusu.

Samppa bolla zo'o ashoy maanawu mal"iyaage barbbariyaara qixxaara qassi daabbuwaara sayniya bolla de'ees.

Qoodan keehi giidida perenichcheriyaappe gigiyaa buqurati issi bolla shiiqqeti uttidoosona. hegeetuppe qassi boolla baggaara kursee oydee beettees.

Keehippe cora boorati meray bootta, zo'o qassi canccare giidido boorati dirssa bollaa qashshetidaageeti beettiidi de'oosona.

Tamare naati tamaare soon Toophphiyaa banddiraa keessidi beettoosona. Qassi etappe sintta baggaara issi atamaarekka qa eqqi uttiis.